Exɔ legbe aɖe le afi ya nye xɔ xoxo, yi ke megbe abladzotiwo kple ati vovovowo le, exɔ edze abe exɔ xoxo ene eye ŋɔtru sɔgbɔ ɖe enu tatataŋ.

Ŋutsu sika kuku dɔwɔla aɖewo le ave ya me, eke lɔm hele siks dim le eme, ame ɖeka ɖo asi ali, ame ɖeka hã lé sofi ɖe asi edɔ wɔm, eka ɖewo le wo si wotsɔ tsia yɔm kɔkɔm ɖe ekea dzi.

wótso ŋuɖuɖu vovovowo ɖó kplɔ̃ ɖe ŋuɖuƒe ya eye nyɔŋu hike ekpena ɖe ŋuɖulawo ŋu le afia éle ŋuɖuɖu aɖe ɖe asi kɔ yina amaɖe gbɔe eye ŋuɖala wɔmeve hã nɔ tsitre le wó megbe

Ɖevi wɔme ene wo le xɔxɔnu. Ɖeka e atiŋu aɖe tem. Wɔme etɔ̃ hã wo zɔzɔm eyina afi aɖe. Woƒe xɔwo nye bexɔwo sɔŋ.

Tsidzadza na be gɔtawo tutu ehe gbewo da ɖe gɔta. Ena be anyigba katã le ŋunyɔm. Amewo le eme zɔm yina. Ŋuwo hã wole mɔa dzi.

Eŋu ya do agba tatataŋ. Agba ɖewo le eƒ, eŋua me afi yi wòle be amewo nanɔ. Agba ɖewo le etame. Wotsi egbɔ̃ ɖeka ɖe eŋuɔ ŋu. Eŋuɔ hã va gblẽ eye woŋu yiƒe ŋgɔgbea da ɖi.

Amewo ɖo asi ɖe xexiwo te keŋ le mɔ dodoa to eye ŋuwo hã; taksiwo kple ŋu gãwo, wo katã wole mɔ dzi. Amewo hã le mɔ dzi. Asia ɖe hã le dziƒoxɔ me.

Le xɔ ya mea, woɖo agbalẽwo ɖe glia ŋu tɔxɛɛ, kplɔ̃ kple zikpuiwo hã le eye lapitɔpi, kamera kple agbalẽ bubuwo hɣ le kplɔ̃ dzi.

Yevu nyɔnu aɖewo va le ɖevi aɖewo gbɔ eye ɖeviawo dzidzɔ kpɔm le wo ŋu. Ɖeviawo vae lé alɔ kple yevu nyɔnua. Ŋutsuvi aɖewo hã le afi aɖe enu bubu wɔm.

Atiglinyi gbogbo aɖewo va le tɔ to, etsi nom eye yevu tsaɖila aɖewo yike ɖɔ kuku nɔ anyi ɖe atikpo aɖe dzi hele wo kpɔm.

Nuƒoƒo aɖe edzi yim eye yevunyɔnu ɖeka yike do awu yibɔ, afɔkpa yibɔ, kɔmpita me kpɔm he nu ƒom na ame wo. Wonɔ anyi. Yevuwo kple ameyibɔwo sia wo yiƒe nyawo sem.

Wotsɔ nudzadzraɖewo ɖo asi eɖewo le etsim le yame, ɖewo le anyigba, ŋutsu aɖe enɔ anyi ɖe wo gbɔ, ye ŋutsu ɖeka aɖe hã egbe biam mee. Ŋutsu woame eve wole gasɔ ŋuti le atsitre ɖe wo gbɔ.

Sewɔtakpekpemetɔwo le woƒe takpeƒe, ame geɖewo do awu ʋe, ame aɖewo ƒoƒu ɖe afi ɖeka. Edzedzem abe edre aɖe dzɔ ɖe wo dome ene.

Hunyahunya aɖe le edzi yim le afi si dze abe sewɔtakpekpe me ene, ŋutsuwo geɖewo le atsitre hemimi ɖe wo nɔewo ŋtsi, eɖewo do abɔ ɖe dzi hele enya ʋlim kple wo nɔewo.

Nyɔnuwo le asime tomatosi dzram, nyɔnua ɖeka ele atsitre le yiƒe agba gbɔ, ɖeka hã le adzɔge le ekpɔm ɖaa eye ɖeka hã nɔ anyi ɖe emegbe.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖe. Wole atsi tre ɛɛ ye fotoɖela ɖe foto ɖem wo. Afia wolea, edu vovowo ƒe flagawo le afi ma. Eye teƒea dzé abe etodu ene yi ke me atsaƒu hã le.

Nyɔnu aɖewo lé nake ɖe ta heyina ɖe afi aɖe, nyɔnu bubuwpo hã le zɔzɔm kpliwo wo ŋuwo me zɔm eye wole eŋuwo dome tom he yina afi ya yim wole.

Agbaŋu xoxo aɖe etɔ ɖe teƒe ya. Nyɔnu aɖewo do go tso me. Nyɔnua ɖeka le avia ƒe alɔnu ɖe asi ɖeka hã kpe via, ŋutsu ɖeka le ŋua tame si ke e no taya aɖe dzi le ŋua tame.

Dzɔdzɔmenuŋutidɔwɔlawo, wole takpekpe aɖe me, wo katã wodo awu ʋewo keŋ taŋ, geɖewo nɔ anyi gake ŋutsua ɖeka le atsitre hã he nya ɖe me dzrom kpli wo.

Ŋutsua motoŋu kum. Eye wòkɔ ame woama de ɖe ŋua me. nyɔnu woame atɔ̃, ŋutsu ɖeka. Nyɔnua ɖeka ekpe vi hafi enɔ anyi ɖe ŋua me. nyɔnuwo katã wotso avɔ ko tsyo kɔme.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe yameŋu aɖe gbɔ he lalam be yewoaɖo yameŋua eye wo yina, wozɔ yina ɖe yameŋua ɖo ge. Ŋutsu aɖe le yameŋua ƒe ŋgɔgbe hele wo lalam.

Dunyahela Trɔ̃mp, si nye Amɛrika dukɔ ƒe dukplɔla le numeɖeɖe aɖe wɔm kple eƒe yomedzelawo le afi aɖe.

Eŋuyawo kɔ na enyana sement ye ele emɔ gbegblẽ aɖe dzi, le emɔ gbegblẽ ma dzia, exawoa gɔta li ale be eŋua gbɔna va tɔɖe gɔta ɖeka to.

Ŋutsu gbogbo aɖewo le afi ya le eba me. Eke gbogbo aɖewo li. Amea ɖewo le agba ɖe asi eye akpɔ be wo nane dzim le etsia me abe sikakuƒe wonye ene.

Ɖevi ŋutsu aɖe le atsitre hele nu ƒom ne yevu nyɔnu kple ŋutsu yiwo nye nyadzɔdzɔ kakalawo. Wolé woƒe mɔ si woléa nya ɖi la ɖe asi hedo yevu ŋutsua gbɔ.

dunyahela'ɖewo dzrewɔm eye kpovitɔwo va kɔ ɖe wó dzi kpovitɔwo ɖó wóƒe kuku sese mawo amaɖewo hɔ̃ le wógbɔ maɖe ya foto ɖem o eye amaɖewo howo le atsitsre le wógbɔ

Ame gbogbo aɖewo ƒo kɔ ɖe afia, ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo le atsitre. Wodo agbawo tatataŋ helalam ne gaƒoƒoa na de ne afi yi yim wolea, woayi.

Sukuvi nyɔnuvi kple ŋutsuviwo le sukuxɔme hele dzidzɔ kpɔm le nu kom, ame aɖewo lé agbalẽ kake aɖewo ɖe asi eye yvu nyɔnu aɖe hã le atsitre ɖe wo dome.

Ŋutsu takola aɖe, ɖo kuku, eta kom ne ŋutsu bubu, ye wòtso eŋu le kɔme ne ŋutsua, yiƒe xɔ mea, fotowo aɖewo le, eye yiƒe dɔwɔnuwo hã le dzedzem le exɔme.

Nyɔnuwo le pɔmpito. Etsia dodom ɖe ɖɔbabaketi ɖeka me eye nyɔnua ɖeka tetem ɖe pɔmpia ƒe gakpoa dzi ale be ne tsia nado go. Nyɔnua ɖeka ya kutsia ale be edzo yina. Gagba bubuwo hã le etsia te.

Ŋutsu aɖe eƒo ɖa eye ɖɔ kuku eye wòkɔ watermelon ɖe ema na ɖeviwo eye ye ŋutɔ afã susɔ ɖe esi ye wòko ɖevoa suetɔ ɖe ata dzihele watermelona dom nɛ.

Nyɔŋua ɖe eɖo atsi eŋu vovovowo dzram, eye wo nu dzram ne nyɔnu bubu gake ɖevia ɖo yiɔ ke edo atsi ɖe ta hã kple bubuɔwo va tɔ wokpɔm.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu wotɔ ɖe yameŋu gã aɖe gbɔ helé wonuiwo ɖe asi. Ŋutsu ɖeka foto ɖem wo eye ŋutus bubu hã bɔbɔ ɖe teƒea le wo gbɔ.

..ba pati menɔlawo kple woƒe sɔhɛawo wo el… exɔ mɔ dzi tatataŋ ezɔ̃ yina ɖe afi aɖe yina edunya he ge hena woƒe amewo tsatsaŋ.

Dumeviwo ƒe nyahehe aɖe dzi yim afi ya, dumeviwo lé edua ƒe flaga ɖe atsi kple ame hɛwo enya hem hã ƒe flaga ɖe atsi gake kpo kpovitɔwo wova kɔ ɖe wo dzi hele emɔ xem no.

Ŋutsu aɖe yi ɖe afi yio wodana nutata wo ɖoa ye wova dze ŋgɔ nutata ɖelkea kpɔkpɔm. nutata bubu aɖewo hã le exɔa me. Woda wo ɖe nɔnɔme aɖe me si ke be ate ŋu akpɔe bɔbɔe.

Nudonuidzrala aɖewo le asi me le atsitre ɖe woƒe nudonuiwo gbɔ, nudonuiawo, wotsɔ wo ɖo asi ɖe agba vovovowo me, ŋutsu eve aɖewo le ŋgɔ afi ya, ɖeka dze abe nudonuia ƒlem wòle ene eye ame aɖewo hã wole asia me.

Ŋuƒoƒo aɖe edzi yim le afi ya, ŋuƒolawo wodo anu tɔxɛ, nyɔnuwo do awu vi aɖe ko kɔ bla akɔta, ŋutsuwo hã do kuku tɔxɛ aɖe, eye nyɔnu ɖeka etsi kpo.

Sikakula aɖewo wodo awu tɔxɛ aɖewo, buti hã le eme, wozɔ̃ yina ɖe do yibɔ aɖe me eyina sika ku ge le afi ma.

Nyɔnua ɖe le nudoŋue ha eve ɖe asi he le nu kom. Etɔdziŋu aɖe hã tɔ ɖe atɔ dzi. Tɔdziŋua wodo agbala ne. Ati woa me eve le enu.

Mɔzɔla aɖewo va ɖo wo nɔƒe, wo dometɔ geɖewo kpla bagi ɖe dzime ame aɖewo lé wotɔ ɖe asi hezɔ yina ɖe exɔ ya me woto hafi adogo.

Amegbetɔwo wodo tatataŋ le mɔdzi hezɔzɔm aduadu. Ame ɖewo lé flaga ɖewo ɖe asi he edunya hem heyimee.

Sikakula, ŋutsua ɖewo wolé agbawo ɖe asi hele etɔ kpɔtɔkpɔtɔ ɖe me le sika dim le eba me, ŋutsu eve, woawo hã wole atsitre le xexi te le wo gbɔ.

akɔdada ɖe le dziyim eye nyɔŋuaɖe hã yi vae yiƒe akɔ dam akɔda kplɔ̃wó kple ameyowo kɔda nyawo gbɔ kpɔmaa wó katã wóle'fima

Ɖeviwo bɔlu ƒom. Wo katã woƒu du kplɔ bɔɔla ɖo. Gake bɔɔla le ɖeka ƒe akɔme fifia. Anyigbae dzi wo bɔɔla ƒome lea, ele dziẽ. Anyigba ƒo ɖi, aa avewo ƒo ʋlã anyigba

eʋu yɛyɛaɖe le blu eʋu ya mebɔo eye bubu hã le ŋu le dzĩe amaɖewo tɔɖe ʋuɔwo gbɔ abe ɖewo kpɔm ene

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃ wodo awu ɖeka ŋgbi , dziaƒo kple anyigba katã. Wo vi le dome na wo hele bag aɖe eme kpɔm. Woawo ha wo bagea me kpɔm kple wo via.

Amaɖewo yiwo zɔzɔm, ame ɖeka lé bagi ɖe asi le tetem le anyigba, ɖevi aɖewo hã le wo megbe, wozɔzɔm le emɔ yiwo womedo kple aŋɔ la dzi tuta egbe aɖe me.

Ŋutsu gbogbo aɖewo dɔ wɔm sesɛ̃e le ba me. Wo ba ham le kɔkɔm ɖe nu me, asi blum ɖe me be woakpɔ sikakpe aɖe le ba me hã?

Ɖeviwo le sukuxɔ me eye yevu aɖe nɔ wo gbɔ le zikpui me, ye ŋutsua ɖeka le atsitre ɖe exɔ mɔnu, woƒe nufia bɔd, ye wofia nu le dzia, nuŋɔŋlɔ nu ma dzi.

Titsa ɖe kplɔ sukuviwo va gota le agble ƒe nufiafia me. Titsa enu fiam sukuviwo le ekea me.

Ame gbogbo aɖewo do go tso yameŋu gã aɖe me hele efli me zɔzɔm.. Wo dometɔ aɖewo lé ekpo ɖe asi eye ekpovitɔ ɖe hã ewo ŋu dzɔm zɔzɔm kpli wo yina.

Mɔzɔla gbogbo aɖewo. Wole, ma, yameŋudzeƒe hele eflime lɛgbɛɛɛɛ he lalam be woage ɖe edu yame wova me. Wo dometɔ aɖewo ɖee woƒe agbawo ɖe ashi.

Du aɖemetɔwo ɖo fli lɛgbɛɛɛ hele akɔ dam. Nyɔnu ɖeka le ŋgɔgbe akɔ dam. Ame mamlɛwo le eyome. Akɔdada ƒe aa gbalẽgowo wole teƒea.

Ɖevi sɔewo wole atsitre le atsi aɖe te hele gbe dom ɖa, nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo siaa, womedo sukuwu o, wodo aƒemewu vovovo hele atsitre.

Zikpuiwo yi ame etɔ̃ ate ŋu ano me zi ɖeka woame eve le afia, ɖekatɔ ɖeka hã li afi kplɔ̃ ɖe le dome no he le kapeti sue aɖe dzi. T.V le glia ŋu le kplɔ̃ aɖe dzi eye seƒoƒo deamawo hã wole eme.

Nyɔnu ɖe ɖeka fufu tom, agbeli kple abladzo le egbɔ. Nyɔnu ɖeka bubu aɖe hã nɔ anyi eye nyɔnuvi aɖe hã e atsitre, gagbawo le anyi eƒe aƒe koklo wom katã tsatsam le aƒea me.

Xɔsetɔ aɖe wò va gbedoxɔ me. Ame aɖewo nɔ anyi xoxo. Ame aɖewo hã wole atsitre eye ame aɖewo hã le zɔzɔm yina anyi nɔ ƒe.

Amewo yɔ keteke ya fũu, ame aɖewo le ketekea tame nɛ, ame aɖewo le ŋgɔgbe, ame aɖewo le exa dzi, ame aɖewo hã lalam be ne ketekea nava dze ne yewoaɖoe, ketekea yɔ kple amegbetɔ

Mɔzɔlawo, wole ya meɔu dze ƒe le fli me, lalam be woa na wo gbalẽ be wokɔ va ge ɖe yame ŋua me. Wo dometɔ ɖewo ƒe agbawo le adzɔ ge.

Woda ŋdɔkutsugba si hene dzo alo ke keklẽ vanae ɖe zikpui legbẽ aɖe dzi. Elektrikikawo le eŋu. Ŋutsu aɖe nɔ anyi hele dzoa zam le dɔ wɔm le eƒe lapitɔpi ŋu. Nudzrala aɖe hã ɖo asi ɖe kplɔ̃ dzi.

Abɔdzokpoviwo ƒe sukuxɔme titsa ɖeka nufiam ɖevi ɖeka eye abɔdzokpoviwo ƒe fefenuwo le anyigbã taŋtaŋtaŋ

Yevu nyɔnu aɖe le atsitre ɖe dzodoƒui hele eƒe fone dzi kpɔm le kɔfi alo tea nom. Dzodoƒui ƒe nudɔwɔnuwo le gbɔ keŋ.

Nuwɔna aɖe le edzi yim eye nyadzɔdzɔ kaka la wòle woƒe mɔ vovovowo ɖe asi hele foto kple videowo ɖem kple nusi le edzi yim la. Ame bubua ɖewo hã anyi ɖe teƒea.

Woɖo ats na xɔyame kple zikpuiwo. Edzo hã le bibim le akpa ɖeka eye seƒoƒo aɖe hã le kɔna me.

Ŋutsumexoxo aɖe da vɔ ɖe abɔ etsi nam amedzro aɖewo le etre me. Ame bubuwo wokpɔm. Yee nyɔnu ɖeka ye tsia nom fifia

Eŋu gã ŋu gã aɖewo le wo asika kum le dome eye wo lɔ eke kɔ ɖe wonɔewo dzi wo kɔkɔ le avɛ me. Edɔwɔla aɖewo nɔ anyi ɖe afima.

Nyɔnutugbedzea ɖe ɖeo kuku eye wotso avɔ ɖe yiwo woŋlo nu ɖe edzi kɔ ebla ɖe eŋu. Wowu eeee agbaleaɖase ɖe kɔm nɛ. Eye ŋutsua ɖe hã le mikrofoni ɖe asi le gbeƒaɖeɖe me.

Yevu nyɔnuawo kple yevu ŋutsuawo le kplɔ ŋu le nu ɖum, nuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi na wo, aha hã le kplɔ dzi nawo eye nyɔnu eve wolé wo viwo ɖe asi, wo katã wole to ɖom nyɔnu ɖeka yi le nu ƒom.

Fiase yi me ke nu vovovowo le, tomatosi yi ke le ganuguime, ganuvime tomatosi, miniki, akpɔnɔ vivi, aha viviwo, wo katã le afi ya gake ame aɖeke mele afi ya nàkpɔ o.

Nyɔnuvi eve aɖewo, wodo nu na wo fain, wota kete na wo, wodo dzonu etsɔ kuku ɖɔ na wo abe nyɔnufiae wonye ene, wodo dzonu afɔ, alɔ, ekɔ kple abɔ, eye ame geɖewo le wo kpɔm le woƒe eʋeɖuɖua kpɔm.

Afɔku dzɔ. Eŋu gã aɖe va lo eŋu vi aɖe gbee. Egbee tu etugui eye amewo do ɖe eŋu. Kpovitɔwo hã va teƒea.

Yevu ŋutsu aɖewo kple yevu nyɔnu aɖewo. Wo ɖi tsia yi ɖe larbanga le gbega dzi afisi moslemwo ƒe mosque gbãtɔ le le Ghana me. Wo ɖe foto le mosque ah ƒe ŋkume.

Dzo aɖe bibim le megbe hedzidzɔ tum geligeli. Ena be amewo le du dzi esisim le dzoa ŋu, ame aɖewo hã ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe tatataŋ.

Esɔ kple nyiwo le gbeme le atsi aɖewo te. Ɖevi ɖeka le sɔ reka gbɔ. Zikpi ɖewo kple aa, baagi aɖewo hã wole egbeme. Edze abe ama ɖewo nɔ afi ma hetso ene.

Aƒe gbogbo aɖewo le tɔ ma to. Ye le tɔ ma ke toa, eto aɖe le eŋu yike edzi fu abe snoo ye dza ɖe edzi ene.

Ame gbogbo aɖewo wole afi ya le sika dzi woaku, wole tsi pɔtɔpɔtɔ kple eba pɔtɔpɔtɔwo me, nyɔnu eve aɖewo hã le wo dome, le adzɔge la akpɔ be wo dometɔ aɖewo nɔ anyi ɖe xexi te.

Zikpui vovovo kple xɔmedzraɖonu vovovo wole xɔ ya me, ena be exɔ me nyakpɔ, ezevi aɖewo hã wole kplɔa dzi, eye kaɖigbɛwo le keklem,

Nynu eve ye le afi ya, woame vea katã woɖɔ kuku gake wodo awu vovovo, ɖeka do awu dzɛ̃, ɖeka hã do awu yi ke le abe gbemu ene, wota wo le asiɖoƒe aɖe yi ke agblemenukuwo le eme, kaɖigbɛwo keklem le xɔa me.

Gɔta aɖewo to exɔ ɖewo domi. Gɔta me ƒoɖi eye etsi kpɔtɔ ɖe hã ɖɔ ɖe eme. Ɖevi ŋutsuvi etɔ aɖewo le zɔzɔm le gɔta tɔ.

Ame gbogbo aɖewo le mɔ ya dzi. Ŋu gbogbo aɖewo hã li. Ŋuwo kple amewo katã wozɔzɔm le mɔ ɖeka dzi. Xɔ dziƒoxɔ vovovowo, wohã wole afi ya.

Nyɔnuvi aɖewo kple woƒe agbawo ɖe woƒe dzi me. Woɖe afɔ ƒuƒlu hele zɔzɔm le mɔtata aɖe dzi. Etsi kpɔtɔ aɖe hã dzi ɖe emɔ xa.

Gbemelãwo vovovowo le tɔ aɖe to. Esɔ ve d legbe aɖe si kɔkɔ wu elãwo katã le afi ma. Zebrawo kple lã bubuawo hã le afi ma. Eɖewo le etɔ me hele etsi nom.

Du aɖemetɔwo si ke aŋa sia. Woƒe xɔwo le afi ya. Exɔwo le ʋiʋiʋi henye abɔ xɔwo. Ɖevia aɖewo le xixe. Ɖeka le nɔvia tutum.

Wotsɔ asinuɖɔ vovovowo ɖo asi eye nyɔnu ɖeka le agba gbɔ, yentɔ hã asinu ɖɔ ɖe wɔm. asinudɔwoa wole kɔla vovovowo me eye wo nya kpɔ.

Ŋutsu ɖekakpui eɖewo ʋe ɖum dzidzɔ kpɔm. Wodo awu vovovo bla gbadza. Ɖeka lé sɔshi ɖaa shi eye woƒ awudodowo hã, wowɔe abe ɖe wosa avɔ ɖe kɔme ene. Wodo afɔkpa kple afɔwuiwo hã. Ɖeka ya medo fɔkpa ɖeke o.

Ŋutsua ɖe yike le Ghana flag wu mea, yike ƒo ɖa ɖe ta. Ele atsitre ɖe eƒe abɔ dzi eye wodo abɔ ɖeka ɖe ŋgɔ. Amewo sɔgbɔ he kpɔm.

Nyɔnu aɖe yike do Ghanasrafowo yio kpɔ yameŋu kuku gbɔa ƒe awua, e.. enya me ɖem ne ame aɖewo yio le tsitre le gbɔ tso yameŋu vi aɖe yike le afi ma ŋtsi.

Dɔnɔkɔdzixɔme afi si woxɔna nyɔnu dɔnɔwo ɖo, nyɔnu dɔnɔ ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe aba dzi, bubu hã le atsitre zɔ yina eƒe aba gbɔ ene, nɔsiwo le woƒe dɔ wɔm.

Amewo zɔzɔm le emɔ aɖe dzi. Emɔdzi legbee ye wowɔ ame ƒe asi abe ɖe wòlé emɔ ɖe ee…

Mɔdodo dɔwɔla aɖewo le dɔwɔm le mɔ tam le nɔnɔ aɖe me. Ame eve ɖɔwɔm kple sofiwo. Ame eve hã le ke lɔm eye ame eve hã le tsitre. Eŋu ga aɖe hã tɔ ɖe wo ŋu.

ʋuƒola ɖewo le ƒuta le ʋu ƒom ŋutsu wɔmetɔ̃ wodó awu ɖeka ŋgbi ŋutsua ɖeka hã nɔnyi eʋua ƒom eʋugã lɔbɔ ɖeka hã li wó ƒoƒom ŋutsua ɖeka tsaxɛ ƒom ye amewo hã wóle wó megbe etsiƒum

Amewo ƒo kɔ ɖe ŋu aɖe yi dze abe ŋu yeye ene ŋu. Woɖo atsyɔ̃ nɛ ŋua eye ŋutsu aɖe si ɖo ŋɔtiwua, le dzesi dee safui si wowɔ kple atia kɔ le asi dem ne ɖevi aɖe. Ɖevia kple fofoa kple ɖeviawo wo hã wole afi ma.

Eŋu gã aɖewo le afi ya, eye mashin aɖewo eke kum ɖe wo me, eŋua ɖewoa, wodze abe sementnyaŋuwo ene eye eŋ woɖe ŋe ɖe teƒa keŋ abe tsika dim wole ene.

Aƒenɔ vidzila aɖe kplɔ viawo yi va ƒle ice cream na wo eye wo kple viawo wowɔ aŋko, wodo awu ɖeka ŋgbi ɖevia suetɔ edzidzɔ kpɔm le yi ƒe ice cream ya ɖum wòle la ŋu ye dada hã dzidzɔ kpɔm, enu kom kple ɖevia.

Nu vovovowo kɔ ɖo asi ɖe afia, eɖewo wotu wo, eɖewo wonye nutatawo, eɖewo le atukpa me eye eɖewoa wokɔ wo ku ati le fiasea mɔnu.

Yevuvi aɖe fefem kple yiƒe fefewɔnuwo yi wowɔ ɖe eŋuwo kple kekeke ƒe nɔnɔme le dzidzɔ dom nɛ ale gbegbe.

Exɔ gã kɔkɔ aɖe le tɔme ɖaa eye tsaɖilawo le ƒuta, wonɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu, eɖewo le agbadɔ te, eɖewo le tsaɖim le eƒu ta.

Mɔdodɔdolawo, wodɔ wɔm le mɔdzi. Wodo awu ɖeka ŋugbiwo, eɖɔ kuku ɖeka ŋugbiwo hã, wo ɖɔ, wole dɔwɔnuwo ɖe asi he ɖɔ wɔm sesie.

Zikpui woame eve kple ekplɔ ɖeka le exɔ ya me, le ekplɔ dzia nu bubu wo li abe atukpa ene, afi yi nenye be vuvɔ wɔwɔm wodoa dzo ɖo yi hã le eme eye kaɖigbewo le dzia ƒo, ee…e..e…exɔmedzraɖonu vovovowo le xɔa me.

Nyɔnuvi etɔ̃ wole aƒeme rɔba gba gã yibɔ aɖe le wo gbɔ wole agba klɔm le eme, agba susususue bubuwo le anyigba wo kɔklɔm, nyɔnuvia ɖeka lé gaxe ɖe asi he kɔklɔm.

Du aɖe metɔwo le mɔ zɔm heyina ɖe afi ɖe. Wo dometɔ ɖewo nɔ anyi ɖe tedziwo dzi eye ame aɖewo hã le afɔ zɔm kple wo.

Eya ƒoƒo aɖewo na be exɔ ɖewo mu, kaka, si na be ame aɖewo ƒe teƒewo tsyrɔ̃Eƒe nunɔamesiwo katã wò tsi gota. Etsi dzadza ɖɔ ɖe teƒea eye ame aɖewo le eme zɔm.

Yevu ŋytsu ege ʋe aɖe le nu ƒom na nyadzɔdzɔkakalawo. Nyadzɔdzɔkakalawo do woƒe mɔƒonu vovovowo ɖe yevua gbɔ hele enyawo lém ɖi.

Ame aɖewo le woƒe aƒe me. Nyɔnua ɖeka kple esrɔ̃ wole atsitre woƒe exɔ mɔnu, eye nyɔnua ɖeka dra afɔ lé evia ɖeka ɖe asi, ɖevi bubuwo hã wole wo gbɔ.

Ŋutsu aɖe hike do awuŋlaya ele nane gbɔ yi wokɔ amlima tsim ne ɖeviwo. Ɖeviwo bɔ ɖe eŋu tataŋ hele ekpɔm nyɔnu ɖeka aɖe hã le atsitre le emegbe.

Nyɔnu aɖe va nuɖuƒe, ye wokɔ nu yiwo wòdɔ da ɖe ekɔme. Nuɖuɖu vovovo eye aŋutsitsi hã le egbɔ. Kɔpo le egbɔ, oo etii alo kɔfi no ge le eme.

Amewo ɖo asi keŋ ɖe mɔto, ŋutsuvi ɖeka lé kusi ɖe asi yike nuɖuɖu aɖewo le me, wòlé taya hã ɖe asi tetem, ame bubuwo hã le asiame keŋ.

Ŋutsu aɖewo woame eve, wokplɔ nyɔnu aɖewo kple ɖeviwo eyina ɖe afi aɖea. Nyɔnua ɖeka ʋli dom ke nu ɖe te eye ɖeviawo hã wo avi fam.

Nyɔŋua ɖe kple viawo le aƒeme, nyɔŋua nɔ nyi helé evi wome eve ɖe eɖokui ŋu, ɖevia maml0wo le eŋutsi kpikplikpli, woƒe tsitsitɔ eko agbaa ɖe ɖa si yi ke be nuɖuɖu yi dze abe nuɖuɖu mesu gbɔ le meɔ ene.

Yevu nyɔnuvi bunɔ aɖe nɔ anyi ɖe eƒe keke me le eɖokui tutum le mɔdzi, nɔvia nyɔnuvi bubu le du dzi kplɔe, eƒe eɖa kaka ɖe ta nɛ.

Wodzra teƒe ya ɖo kple seƒoƒo dama vovovo yi ke wodo ɖe ezewo me le anyigba, zikpui woame eve li eye ekplɔ ɖe hã le dome na wo.

Dɔwɔla aɖewo dɔ wɔm tso exɔ aɖe ŋu. Ame ɖeka ede trakpi dzi aŋɔ sim na xɔ. Ame mamleawo hã wo dɔ wɔm tso le anyigba me. Wode pɔpi aɖewo le xɔ me.

Yevutsaɖila aɖewo le ŋu me hetɔ le atiglinyiwo kpɔm. Atiglinyia ɖeka le ŋgɔgbe na wo eye atiglinyia ɖeka hã le wo megbe. Wo sɔgbɔ ɖe eŋua me. Ame ɖeka ye le eŋua kum ɖeka hã ame ɖeka hã nɔ egbɔ le ŋgɔgbe.

Tsaɖila aɖewo le ŋu me eye ŋutsua ɖeka nɔ anyi ɖe ŋua dzi. Wohe tɔ, lãklẽ aɖe kpɔm. Lãklẽa nɔ anyi ede megbe wo. Wole ave aɖe me.

Dunyahelawo wole dunya sewɔtakpekpea me, ye wo katã wonɔ anyi ɖe wo nɔƒewo, tivi aɖe le eglia ŋu si kea me yi nu ƒomaa fiam, ye wo katã wole kpɔm.

Fia nyɔnu aɖe kple ŋutsu mewo le atsitre. Fia nyɔnua le eƒe atikplɔ ɖe asi. Eŋuti mea ɖeka do awu dzi eye eve wo le awu kple kuku tɔxɛ aɖewo me.

Takpekpe aɖe dzi yim le afi ya, ame vovovowo nɔ anyi eye wo to ɖom ame yiwo enuɔ ƒom na wo, ame abe ame ade ene, wonɔ anyi ɖe wo ŋgɔ eye tivi woame eve hã le ŋgɔgbe na wo.

Ame gbogbo aɖewo, vevietɔ ŋutsuwo. Wo eyina ɖe ameɖiƒe. Woko amekukuada ɖe aɖaka tɔxɛ aɖe me. hezɔzɔm yina ɖe amea ɖiƒea. Wo dometɔ de shia ɖe ƒe modze abe ame yi ŋu xam ene.

Sewotakpeƒemenɔlawo katã wonɔ anyi. Wova nuwo me dzro ge vovovo ta wo katã wonɔ anyi. Ame yiwo nye gɔvimɛti ƒe amewo kple ame yiwo menye gɔvimɛti ƒe amewo hã wo katã wonɔ anyi hele woƒe zimenɔla lalam.

Ŋutsu aɖe ɖo ashi. Ebli kple nu kuklui aɖewo dzram. Ele atsitre ɖe eƒe agba gbɔ helé fonu ɖe ashi.

Atiglinyiwo le ave me eye mɔzɔla aɖewo le ŋua ɖe me va wo kpɔm, atiglinyia ɖeka te ɖe ŋua ŋu eye woame etɔ̃ aɖewo hã wole avea me ɖaa.

Woɖo atsye ne xɔ ya me kple zikpui ɖeka aɖe le ʋie eye wotsɔ avɔ gren aɖe kɔ ɖa edzi eye sudui ece hã le edzi eh, nutata vovovowo wole egli nu ye kurtin gren kple yitɔ hã le afima.

Ŋutsu aɖe yike do awu ɖeka ŋugbi, ɖo kuku ɖeka ŋugbi, ekpɛ kum he yina ɖe afia ɖe. Ŋutsu ɖeka le ŋgɔ nawo, etsɔ xexi tsɔ.

Nyɔnuyevu aɖe ƒo bɔl ye nyɔnu ɖeka aɖe ameyibɔ nyɔnu aɖe edo abɔ ɖe dzi, nyɔnu ɖeka aɖe hã foto ɖem kple yi ƒe fon, ŋutsu eve aɖe hã foto ɖem kple yi woƒe fonwo, nyɔnu ɖeka yi ke medze nyuie o la do awu ʋi kple trɔza yibɔ.

Ŋutsuvi aɖe kpɔ afɔku eye ŋutsu tsitsi eve wokoe tuta afi aɖe, ŋutsuvi woame etɔ̃ wole ɖusi kpadzi eye bubuawo hã wole zɔzɔm kplɔ wo ɖo.

Ame yibɔ ŋutsu woame eve, ɖeka dzim eye ɖeka sanku ƒom. Nyɔnu ɖeka le wo ŋua eviolin ƒom.

Habɔbɔ me tɔ aɖewo yi ɖa na agbalẽ gbogbo aɖe suku aɖe. Agbalẽa ɖewo le kplɔ dzi eye woƒe ŋgɔgbetɔ tso agbalẽ ɖeka de asi ne sukutatɔ.

Gbemelãwo va le etsi nom le eta aɖe to, gbemelãwo abe esɔ velegbe, atiglinyi kple bubuawo, wova etsia nom eye ame aɖewo hã le ŋu me etɔ ɖe eta to le wo kpɔm.

ŋutsuwo kple nyɔnuwo, wo ha dzim dzidzɔ kpɔm. Ŋutsu eve woɖo ashi ali. Ŋutsuwo do dzonu ekɔ kple abɔ. Ke nyɔnuwo tso enu blɛ ta.

amaɖewo yiwo dze abe emɔ ƒe ŋutsiŋuwo sɔsrɔ enea wóle atsitsre e bɔbɔ ɖe mɔ ɖe ŋu ye meɖeka yike dó awu yia edze klo ɖe emɔ ƒe ŋgɔgbe

Tɔdziŋuwo le etɔ dzi, wotsi ka wo ɖe nane ŋu eye etɔ ele dziƒoxɔ kɔkɔ ɖoo dome, tɔdziŋuɔwo sɔ gbɔ tatataŋ.

Eʋu ɖeka ɖe tɔɖe exɔɖe ƒe ŋkume eye amewo yiwo ɖɔtsiɔ tɔxeaɖea, wo etɔɖe eʋua megbe hele nanewo wɔm.

Afɔku aɖe dzɔ emu xɔ aɖewo eye xɔmenu aɖewo va tsi gota. Ŋu ɖeka aɖe, ŋu gã aɖe le afi ma, yehã ele gota kpakple nu kukluwo katã.

Nyɔnu gbogbo aɖewo ɖo asi ɖe asi me le agblemenukuwo dzram, eye nyɔnu ɖeka ebɔbɔ enu ta biam le nɔvia gbɔ. Nyɔnu aɖe hã le atsitre kpa vi ɖe me, nyɔnu mamleawo wonɔ anyi eye ŋutsu aɖe hã le atsitre le etsi nom.

Yaɖi yevu nyɔnu aɖewo mwoame ne. wonɔ anyi ɖe tomatosigba ɖewo gbɔ abe krete woame ne ene he tomatosiawo kpalam le tsi me le wo ƒe agble me.

Amewo do agba kple amewo tatataŋ, gagowo, atiwo, elãwo kple nu bubuwo tatataŋ le ŋua me, eŋua yɔ tutu…

Nyɔnu aɖe kplɔ via yi ɖe nyɔnuwo ƒe vidzidzi ƒe aɖaŋuɖola aɖe gbɔ. Wonɔ anyi ɖe ati ɖe te. Woame vea wodo ŋɔtiwuiwo. Nyɔnu bubu kple wo viwo hã wole lalam hena wo gbɔ kpɔkpɔ, emegbe.

sukuviaɖewo le atsitre eye wó dometɔ ɖeka enya gblɔm nowo tso kɔmputa ŋu akpɔ be asi aɖe dze le kɔmputa dzi eye wò me ɖem nawo

Nyɔnu woame ene aɖewo le dɔ wɔm le sola panelwo ŋu, sola panelwo wo sugbɔ za, eɖewoa, woda wo ɖi xoxo, eɖewo hã, fi hafi wo wowɔmee yi, àkpɔ be nyɔnua wolé wo ɖe asi, eye nyɔnua ɖeka eya le wo megbe, woame etɔ̃ wolé ɖe asi, wo dɔ wɔm

Zikpi ytɔxɛ aɖewo, ekplɔ̃ tɔxɛ aɖewo kple drɔ̃ɔɔ tɔxɛ aɖewo le exɔ ya me. ye wodo atsyɔ̃ na xɔɔ kple seƒoƒo aɖewo yiwo ke tee ze vivivi aɖewo me hele afi ya.

Tɔdziŋu gbogbo aɖewo, wole tɔ dzi, tɔdziwo yiwo wokɔna ɖia tsa le tɔ dzi wole tɔ dzi, yee etɔ atiwo ƒo xla tɔ la keŋ.

Etsɖila mɔzɔla aɖewo wonɔ anyi le exɔ si me fotowo li tatataŋ eye emɔzɔlawo ƒe nugɔmeɖela ŋutsu le atsitre he enu ƒom na wo.

ŋutsu abe enyi ene wókatã da avɔ yi ɖa'bɔ keŋ he nɔnyi ɖe eʋu wɔmene gbɔ he ƒoƒom ŋutsua ɖeka gaŋkogui ƒom ŋutsua ɖeka hã la'tsitre

Woɖo atsye ne xɔ ya me kple sikpui legbe kple kpuiwo sɛ̃a yike sudui ɖɔ tsye le edzi. Wodo kurtin gren hã le exɔa me kple ʋi tɔ hã, yike na be exɔme nyakpɔ.

Komletadi le ŋegba me ye wotso abladzoɖiɖiɖaɖa, kokloziɖaɖa kple a pɛya eflifli kɔ ɖe edzi.

Atikutsetse ƒe fiase aɖe mee nye ya yi ke wotso nu vovovowo ekɔ ɖo asi ɖe agba dzi. Nukua ɖewo wotsɔ wo wotsɔ wo ku atsi wo dzedzem le ya me. E ŋku abe akɔɖu, aɖiba, tomatosi eee kple aŋutsiwo wole agba dzi vovovo.

Gbemelã vovovowo le ave ya me. Ɖeko wo tsaka wo nɔewo hele du dzi etuta afi aɖe. Etsaɖila aɖewo hã le woƒe ŋuwo me hetɔ le wo kpɔm.

Amewo le ŋoɖoƒe be yewoaɖo ŋu, ŋutsua aɖe woame eve woaagba dom ne ŋu ɖeka eye ame aɖewo hã lalam be yewoaɖo ŋu, ame aɖewo hã lé agba ɖe ta le ŋuaɖoƒe.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe kropɔt, lé hɛ ɖe as inane kpam, botokoe alo aklahi yike wòtɔ hã le egbɔ, gagba yike wòtɔ botokoe le dzoa dzi, gatsia hã le me, tsetsi bubu ele gbɔ eye agba bubu aɖe hã le eƒe mia me.

Ɖevi aɖewo le atsi tre, me yi wo nye nyɔnuviwoa wole atsi tre. Ŋutsuviwo me bla ta o. wo dometɔ eve wo gbafba dzem be yewoa tutu kekea ele wo ŋue wo zɔ ɖo, wo fia ɖe hã kpɔ abe ame aɖe nuƒom nawo ene.

Woɖo ŋdɔkutsugba yi ke hea edzo alo kekeli vana aƒewo kple dɔwɔƒewo ɖe anyigba tatataŋ eye amewo ɖo kuku tɔxe aɖe ele wo gbɔ. Sodza ɖeka aɖe hã ele wo dome.

Nyɔnu aɖe le yiƒe ɔfisi gake yiƒe asi ko nakpɔ. Kɔmpita ɖe hã le ekplɔ dzi nɛ kple yiƒe edɔwɔnu vovovowo wole yiƒe kplɔ dzi. Ele foni ɖe asi edɔ ɖe wɔm kple fona.

Sewɔtakpekpemenɔla aɖewo le akɔ dam kple wo nɔewo. Me ɖeka kɔ zikpi do ɖe dzi. Ame ɖeka bɔbɔ ɖe zikpia te eye amaa ɖewo le du dzi hedzodzom le xɔme.

Amewo ƒoƒu ɖe ŋumɔdzi. Eŋuwo hã le mɔ dzi. Kpovitɔ nyɔnu si ɖo ŋɔtsiwu kple akpoxɔnu ɖe eƒe kpovitɔwo ƒe awu dzia agbagba dzem be yeanya amewo ɖa le mɔdzi.

Anyimlɔxɔme abatsi ɖeka eli, woɖo abadzivɔ ɖeka ɖe edzi ahuhɔe aɖe hã le eglia ŋu eye eŋu tata vovovowo wole exɔme yi ke ɖo atsyɔ̃ na xɔa.

Xɔ gã aɖe abe dziƒoxɔ wonye enea, emu, yi katã fɔtɔ ɖe anyigba. Ame aɖewo le xɔ gbagbã dzi. Dzidzɔ tutum abe dzo ye bi xɔ ene.

Ame aɖewo le fli me le dzogbe gã aɖe. Dzogbedzi ƒe kewo eɖewo kɔ eye wo maɖewo hã le ete dzi ye maɖewo hã wo afɔ zɔm.

Nuɖuƒe aɖe yi ke woɖo ekplɔ kple zikpuiwo ɖo eye wotsɔ ebe kɔ gbe teƒe ya nuɖuƒea le. Nuɖuɖu aɖewo hã ele ekplɔwo dzi eye ame aɖeke mele wo gbɔ o.

Zikpui legbe aɖe kple suɖuiwo wole dzi kple ekplɔ vivivi aɖewo. Seƒoƒowo kple kaɖigbɛwo wole sitiɖum ya.

Míaƒe dukplɔla Nana Akuffo Addo yi ɖa va dogo etɔwo. Dukplɔla aɖewo tso du vovovowo me eye wosi nam wo dometɔ ɖeka.

Ŋutsu etɔ̃ ɖewo le afi ya le eba lɔm le kɔkɔm ɖe kotoku me le eme tsam, kpekuwo hã le kotokua me, ame aɖewo hã le adzɔge le ebame le dɔ wɔm.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le gakpo aɖewo ɖome le dɔ wɔm sesiẽ. Ŋutsu ene wodo awu tɔxɛ aɖeshi ke ɖi wo nɔewo, woɖo kuku hã shi ke ɖi wo nɔewo. Me ɖeka bɔbɔ ɖe gakpowo dome edɔ wɔm.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi he foni dzram. Ŋutsu aɖe hã va ƒle fonia exe fe nɛ. Ega ya wokɔ xe fe nea ele esi. Ye wo nu kom.

Tsileƒe nyui aɖe yi me ke gaze hã le. Ewo pɛntie ʋie. Le etsialeƒe akpo kaɖigbɛwo, eflawɔwo, edrɔwo. E… Enui eshawɔwo wole tsialeƒe. tsialeƒe nya kpɔ.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka, wo dɔ wɔm tso matsin aɖewo ŋu, ŋutsua yike do gaŋkui, do aw de ɖe dziƒoa ya nɔ anyi, nyɔnua do awu blɔ hele atsitre, matsinewo le xɔ me fuu kple woƒe kawo…

Nyɔnu kple ŋutsuwo wole asime eɖo asi kple agblenuku vovovowo, nagoti le afi ma, sabala, tomatosi, kple aŋuti, agbitsa, woɖo asi ɖe akplɔ dzi kple anyigba.

Dumevi aɖewo le agbɔsɔsɔ gã aɖe me hele emɔ dzi. Wodo dunyahela ɖe ƒe awu helé eƒe aflagawo ɖe asi tatataŋ.

Du aɖe me tɔwo nɔ anyi ɖe atsi te hele takpekpe aɖe. Ame ɖeka do sodzawu le atsitre ye amegã xoxo aɖe hã le atsitre kpe ɖe eŋu abe woawɔe le nu ƒom ne ameawo ene.

Exɔya mea tv li, ekplɔviwo hã wole titina na ekplɔ..exɔa ye zikpuiwo hã le, woɖo atsyɔ̃ tɔxɛ aɖe na xɔa me, seƒoƒowo le kona aɖe me.

Nyɔnu ɖetugbe aɖe, eɖo agblemenukutsetsewo ƒe asi henɔ anyi ɖe gbɔ hele nu kom dzidzɔtɔe, agblemenukuwo wosɔ gbɔ, atɔtɔ le me, mango le me, aŋuti le me, karɔt le me, tomatos le me, wonya kpɔ.

Yevumegaxoxo aɖe nɔ anyi ɖe yiƒe tedzi dzi. Alee wonɔ anyia menɔ anyi abe ale ye wole be woanɔe ne o. Tedzia etɔ ɖe teƒe ɖeka. Ekpe ɖoɖo ɖewo ho le teƒe eye atsitsoga ƒe dzesi yihã lee e eto aɖe tame le afi ma.

Ɖɔkita wɔme ene wole xɔme enu srɔ̃m. Agbale gãgã wɔme eve wole kplɔ dzi. Ɖɔkita wɔme eve wonɔ anyi eye eve hã le tsitre. Wo kastã woɖo kɔtiŋuwuwo

Ŋutsuvi woame adre aɖewo ya le etɔme he fefem. Fefe ya fem wolea, wolé abɔ na wo nɔewo de wo nrɔewo dzi kaka yi ɖe yame. Ma ɖewo nɔ, woame ene ma nɔ nyi ɖe tɔme eye woame tɔ̃ wode wodzi. Elé abɔ na ashi na wo nɔewo.

Dunyahelawo tsitsi ɖo dzi eye ame geɖewo le fli me lalam be woavae da akɔ, nyɔnu ɖeka ye akɔ dam fifia eye mamleawo ele eyome.

Mɔdododola aɖewo dɔ wɔm sesie le mɔdodo dzi. Wo dometɔ geɖewo le sofi ɖe asi hele simiti nyanyawo kum kɔkɔm ɖe mɔ dzi.

Ŋusrɔ̃la aɖewo le sukuxɔme. Wo ame eve wonɔ anyi ɖe ŋgɔ. Ɖeka le yiƒe laptɔpu gbɔ eye ame aɖe hã le wo dome etsi atsitre enu ƒom.

Ekɔnuwɔwɔ ɖe dzi yim le afia. Ŋutsuwo, wokɔ avɔ sa ɖe dɔme. amewo ʋe ɖum. Ŋutsua ɖeka lé na, ezevi arɛ ɖe ta eye wole azɔli dzi le fli me.